Moostola dhoka dhoku landitha iiyimati dhoka dha huma komeho ohamu adhika omashina ga yoolokathana limwe lyomomashina ngono olyo ndyoka omuntu ha longitha ano omulandi ha longitha e ta dhengitha noku futa iinima ye pwaana omuyakuli. Peshina mpoka ohapu longithwa kwaangoka ena iilandomwa yili omulongo nenge iishona kwaambyoka.

Ombaanga yaWindhoek ohayi fala omayakulo popepi naayakulwa yawo, unene ngele tashi ya pomaulikilo gopayipindi. Ohaya kala ya dhika okatala, moka aayakuli ye naaniilonga haya kala taya gandja omawuyelele ga yoolokathana, mwa kwatelwa ga nkene aantu ye na okupatulula omayalulilo gombaanga nankene ye na okutuma iimaliwa taya longitha oongodhi.

Bank Windhoek oha kutha ombinga momayulikilo gopaipindi elalakano okufala omayakulo popepi naayakulwa ye, ohakala wo tagandja omauyelele kene aantu taavulu okutuma oshimaliwa taa longitha ongodhi.

Aanamagumbo ohaya si oshimpwiyu opo moondunda dhawo moka hamu talelwa oradio yomuzizimbe nenge hamu kundilwa aayenda mukale tamu monika nawa. Ohaya landele mo nduno iipundi yomatyofa yomalwaala omawanawa, taya yula ko uukuusinga, ohamu kala wo mu na uutafula wa yoolokathana nawo wo tawu monika nawa.

Ombaanga yaStandard oyi hole okudhengela uutala wawo pondje, shoka shi li omukalo omupu gwokufala omayakulo popepi naayakulwa yawo. Ohaya kala nduno taya gandja uuyelele ngaashi wa nkene aantu ye na okupatulula omayakulo gombaanga, nenge ga nkene taya longitha oongodhi, mokutuma nokukutha ko iimaliwa.

Ombaanga ya Windhoek oya gandja oshimaliwa shoondola dha Namibia 560 000.00 momasiku 27.02.2026.

Ombaango ya standata oye ku tegelela opo yi ku pe omayukolo ngoka to pumbwa. Owa pumbwa okulanda osheenditho, egumbo nenge oku patulula omayalulo goye go mbaanga? Talelapo oshitayi mbaanga sha standata shili po pepi na ngoye nena.

Efudho lyoye nali kale lyuudha enyanyu. Nedbank ota halele aayakulwa ye efudho lyomatango omanene lyagamenwa, lyuudha enyanyu nosho woo okutameka omvula ompe yena omukumo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na omayakulo gowina ganuninwa aakulupe. Aakulupe otaya ka longitha omayakulo gombaanga yotango yopashigwana okutsilika nokukutha ko iimaliwa yawo komayalulilo gombaanga kaapuna iihohela yasha.

Omutumba ethete, aanyanyamagulu ngaashingeyi otaa nyangadhala nokwii gwedhela ko komailongo gawo kiiputudhilo yopaungomba , opo ya wape okukala taya nduluka po iinima ngaashi iipundi nosho wo iitaafula tayi zi miiti.

Ositola oyo ehala moka hamu adhika iipumbiwa yayoolokathana, aantu ohaya yi mo yakakonge mo shoka ya pumbwa. Momahala muka ohamu kala mu udha unene tuu esiku aantu taya mono oondjambi dhawo dhokomwedhi.

Omasiku 27 sigo 29 Juni 2025, ombaanga yavenduka oyina okatanga kokoompadhi hoka taka ka dhanwa kwaamboka yeli kohi yoomvula 21, uudhano mbuka otawu ka kala ko kOkaiti.

Shina sha nuuyelele kombinga yomikuli dhoStandard Bank dhengela Marth Negonga nena ko 0814100159. Otaya adhika wo koGrove Mall moVenduka.

Uuna aantu yena shoka ya pumbwa, ohaayi kondoolopa opo ya ka konge iipumbiwa yawo moositola dha yoolokathana. Ohaya landa nduno iinima yawo mbyoka ya pumbwa. Moositola moka omuna aayakuli mboka haye ya kwathele momikalo dha yoolokathana.

Omuwambo okwi itaala kutya anuwa iipindi omomeho sho osho ho adha aantu ya yala iilandithomwa yawo yo aantu taya tala nduno oshoka anuwa omeho ihaga li. Uuna omuntu apandapo sha, oheshi futu e tayi nasho.

Oonkulungu noondjumbeta miilonga yokomake ohadhi hongo iihongomwa iiwanawa ,miihongomwa muka omwa kwatelwa oosikopa osho wo iipundi mbyoka hayi hongwa miipilangi nege miiti, oha ye yi landitha po opo yiimonene iimaliwa.

Owu na ondjodhi yokulanda embakumbaku? Ombaanga yaVenduka otayi gandja omukuli kwaa mboka ya hala okulanda omambakumbaku. Shika otashi hulu momasiku 21 Kotoba 2024. Kuuyelele wa gwadhwa po, inda wu ka pule mombaanga momwene.

Ombaanga yaNedbank ohayi gadja omayakulo yayoolokathana mwakwatelwa oku kwashilipaleka omawudhano. Ohayi hwahwameke omawudhano unene tuu gaamboka taya lumbu nomawulema yayoolokathana.

Miiti ohamu hongwa iihongomwa oyindji mwa kwatelwa iipundi. Oonakuhonga iipundi ohaya kala ya dheulwa okuza kiiputudhilo yo paungomba. Konima shampa a mana okuhonga iipundi yawo ohaye yi painda okapainda koku adhimitha opo yi kale tayi monika nawa.

Oshimaliwa osha simana oshoka osho ha shi kandula po omikundu dho monkalamwenyo. Aantu ohaya landitha iinima ya yoolokathana opo yiilikolele oshimaliwa. Yamwe wo ohaya longo mepangelo eta ya pewa oondjambi dho komwedhi.

Megumbo kehe omu na ondunda moka hamu kundilwa aayenda. Mondunda moka ohamu kala mwa tulwa iipundi tayi monika nawa, mbyoka hayi ithanwa kutya omatyofa. Ohamu kala wo okataafula mpoka hapu tentekwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikunwa noshowo iikulya.

Miiti ohamu hongwa iihongomwa ya yoolokathana mwakwatelwa oosikopa, iitafula nosho wo iipundi. Iipundi mbyoka ya hongwa miiti oya kola, ohayi kala po ethimbo, ohayi vulu okulandithwa ndele omuntu ta mono oshimaliwa.

Oto vulu okunanako oshimaliwa shoye shoka wa tuminwa kongodhi, okuzilila kombaanga yotango yopashigwana. MOshakati oto vulu okushi nanako poshitayimbaanga yotango yopashigwana, mOshikuku oto vulu okushi pewa moUsave, ano moShoprite.

Ombaanga yaWindhoek ohayi fala omayakulo kaayakulwa yawo kiitopolwa ya yoolokathana, mwa kwatelwa iiputudhilo yopombanda, oshowo pomawulikilo giipindi. Ohaya kala nduno taya gandja omauyelele ga nkene aantu ye na okupatulula omayakulo gawo gombaanga.

Pethimbo ndika lyomatango omanene Nedbenk okwa hala wu kale wu na egumbu. Ninga nena eindilo lyoye, opo wu pewe omukuli wu wape okulanda egumbo. Oto vulu oku ya dhengele ko 081 9592222.

Aantu ohaya opaleke omagumbo gawo uunene tuu moondunda moka haya kundile aayenda oha ya landelemo nduno iipundi iiwanawa mbyoka hayi ithanwa ta kuti omashofa. Ohamu kala woo oka tafula hoka mpoka hapu vulu oku tentekwa okayaha kena iiyimati.

Aantu ohaya hongo iihongomwa ya yoolokathana taya longitha iiti. Ohaya hongo ngaashi iipundi nosho wo iitaafula. Iipundi mbika niitaafula ohayi tulwa okapainda taka adhima nawa opo yi nane aalandi.

Nedbank okuli iilongekidha oku humitha komeho Namibia. Shika oteshi ningi moku pitila muunamapya nuuniimuna, ota gandja omukuli ku mboka ya hala oku ninga oofaalama nenge ya tameke iikunino yawo.

Pamwe nombaanga yoNedbank ino pumbwa okuya momikweyo omileeleka meni lyombaanga uuna wa hala okutuma oshimaliwa. Oto vulu okutuma oshimaliwa to longitha omashina gopondje gaNedbank.

Aantu oyendji oya simaneka oku lila piitaafula methimbo lyongashingeyi, nolundji iitaafula mbyoka hayi lilwa ohayi kala yahongwa miipilangi e tayi tulwa okapayinda kokuyadhimitha. Oha pu kala woo puna iipundi yawo hoka aantu haya kuutumba uuna taya li.

Ombaanga yotango yopashigwana oya kwashili paleka omaudhano, ngoka taga ka kalako momasiku omilongo mbali nagatano ga May , omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Oku tameka potundi ontiheyali, pokapale komaudhano kembandu.

Ehangano lyokunduluka uusila wokuteleka uukuki ano lyoBakpro olya li lyuunganeke ethigathano lyokuteleka nokumbaka uukuki ndyoka omusindani gotango a yangatapo okapandi kiimaliwa oondola dhaNamibia omayovi omulongo.

Omiti odhasimana oshoka ohadhi iikuni, omizile noshowo ohakuzi iiti moka hamu vulu okuhongwa iipundi noku kuutumba . Iipundi mbika oya kola yo ohayi kalapo ethimbo ele.

Owa pumbwa omayakulo gombaanga yaBank Windhoek? Talela po yimwe yo miitayi mbaanga yawo mbyoka ta yaadhika miitopolwa nomoondolopa tadhi landula, moTsumeb, mUutapi, moRundu, mOpuwo mOshaanda nosho tuu.

Bank Widhoek ota tseyithile aayakulwa ye kutya ngaashingeyi otaya vulu okumbaanga nokutuma iimaliwa taya longitha omashina gopondje. Oonkondo dhokutula iimaliwa komayalulo goye goombanga ogeli momake goye.

Opoloyeka yokukuna omiti ndjono hayi ithanwa Osona okwali yapewa eyambidhidho lyopashimaliwa kombaanga yaNetbank. Oshimaliwa shika oshokuya kwathela opo yalande oonkenya odhindji dhomiti noshowo iikwathitho ndyoka taya pumbwa.

Mboka yena uunongo moku honga iihongomwa yontumba ohaya hongo iinima ya yoolokathana taya longitha iiti. Ohaya vulu oku honga iipundi nosho wo iitaafula. Kiipundi ohaku tulwa uukusinga nenge omafulaafula opo kayi kale iikukutu ano tayi ehameke aantu kiikuutumbitho.

Opena oositola dhoka hadhi landitha iinima yi ili no yi ili ndyoka hayi longithwa nokwaadhika momagumbo mwakwatelwa iipundi yomatyofa nuutaafula wawo uushona. Ohamu landithwa iipundi noshowo iitaafula mpoka aanegumbo haya kuutumba uuna taya li.

Ombaanga yoStandard bank oyi kuna omayakulo go wina, ganuninwa mboka ya hala oku landa iitukutuku yawo. Otaya pewa oomwedhi ndatu, inaya shunitha omukuli ngoka taya ka pewa kombaanga. Shika otashi ningwa sigo omomasiku omilongo ndatu gaSeptemba omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Gamenenapo omaliko goye tolongitha ombaanga yotango yopashigwana . Momaliko muka omwakwatelwa omagumbo gomoondolopa, iitukutuku nayilwe. Ngele egumbo lyoye olyayakwa ndele oweli kwashilipaleka nombaanga yotango yopashigwana, ohaye ku kwathele okukalandula yilwe.

Opu na aalandithi ya yoolokathana mwa kwatelwa aalandithi yomomapandaanda mboka haya landitha kehe shoka taya vulu mwa kwatelwa iiyimati ngaashi omayapula, omalemune oshowo omandjembele.

Moositola ndhoka hamu landithwa iinima yomoondunda dhokulala ohamu kala tamu monika nawa, oshoka ohaya tula pamwe iinima mbyoka taya landitha, opo naanaa yi kale tayi monika nawa yo tayi hili nduno aalandi. Ohamu adhika oombete, uupundi nosho wo omitse dhoombete. Iinima mbika ohayi kala ya tulwa pamwe, opo yi hile aalandi.

Ombanga ya venduka ka yina esiku yikudhengele tayi ku lombwele kutya owa sindana, na owa pumbwa oku futa oshimaliwa sho ntumba, mbono ookalyamupombo naakengeleli, ano dhengela konomola ndjika 0612991200.

Oonkulungu dhokuhonga iihongomwa miiti nomiipilangi ohadhi hongo iinima yomaludhi giili no giili mwa kwatelwa oosikopa noshowo uutafula mboka hawu adhika mondunda moka hamu talelwa oradio yomuzizimbe.

Ombaanga yaStandard Bank oyina ethigathano moka tamu sindanwa iimaliwa yaadha poodola dhaNamibia Omayovi omulongo ethigathano ndika otali yi sigo omomasiku 30 Juni 2025, oompango nomalandulathano opo dhili.

Ino pumbwa okuya momikweyo omileeleeka meni lyoombanga, uuna wa hala okutuma oshimaliwa. Oto vulu okulongitha omashina gopondje gaNedbank okutuma oshimaliwa komuntu e na omayalulilo gombaanga gaNedbank.

Oombanga yaNedbank oya unganeke omaudhano mwakwatelwa gaamboka yena uulema wontumba, mboka haya kutha ombinga ohayi isindanene iinima ya yooloka mwa kwatelwa iimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku kumagidha kutya uuna wa hala wu kale mu Januali kuuna omayipulo gasha ninga yimwe yomwambika tayi landula. Landa iipumbiwa yaanasikola muDesemba, ngoye to landa iilandomwa nenge iipumbiwa yomegumbo momwaalu ogundji.

Standard bank okuna ethigathano moka omusindani omunelago te kiisindanena oohauto ye ompepeka yoToyota yoondunda mbali ethigathano ndika otali hulu momasiku 31 Dezemba 2025.

Ombaanga ya Venduka ohayi gandja omayakulo kaantu oohandimwe noshowo koosikola. Oya gandja nduno omagano gomatete gokulya kaanasikola.

Owa hala okuyumudha po uunafaalama woye? Talela po ombaanga yotango yopashigwana, oshoka oyi ilongekidha oku ku kwathela. Ombaanga ndjika otayi gandja omikuli kwaa mboka ya hala okutotulula uunafaalama wawo.

Aantu ohaya hongo iihongomwa ya yoolokathana mwakwatelwa oombete ohaya payindako nduno uupayinda wu na omalwaala omawanawa opo wu kale tawu hili aalandi.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aayakulwa yawo mboka taya yi momalweendo pethimbo ndika lyefudho. Naya tale omataiyela giiyenditho yawo nosho wo ya kale ya tala ngele moohauto dhawo omuna tuu omahooli nomeya ga gwana.

Ombaanga yo Netbank ihayi gandja owala omayakulo goshimaliwa oshowo kwaamboka yahala okutala omaalulo gawo gombaanga. Ohayi yambidhidha wo omaudhano gayoolokathana mwakwatelwa omaudhano gokumatuka.

Longitha okakalata koye kombaanga yoNedbank okufuta iilandomwa yoye okuza muJuly sigo muKotoba gomayovi gaali nomilongo mbali nantano, etoningi omusindani omunelago ngoka takasindana oodola dhaNamibia omayovi gatano.

Ombaanga yaNamibia oyeya po noshimaliwa shefo shoondola dha Namibia omilongo ndatu, mokudhimbulukwa oshituthi shemanguluko oshitimilongo ndatu shaNamibia.

Ombaanga yotango yopashigwana, ohayi gandja omayakulo ga yoolokathana, mwa kwatelwa okuyambidhidha omathigathano gomaudhano. Oya gandja oondola dhaNamibia omayovi omathele gatatu nomilongo ntano.

Aanamagumbo ohaya kambadhala ngaashi taya vulu, opo yo opaleke omagumbo gawo. Ohaya landele mo nduno iipundi, mbyoka hayi ithanwa kutya omatyofa. Iipundi mbika ohayi kala mela mono hamu talelwa oradio yomuzizimbe.

Shampa we ende moositola moka hamu landithwa iikutu, oto adha oonguwo dha zalekwa komapopitha. Elalakano, oshi ningile aalandi oshipu ya mone shoka tashi landithwa mo nankene wo hashi zalwa.

Omiti odha simana, oshoka kakele koku gandja omizile kaantu, nenge oku gandja ehala ku tungilwe iihaadhila kuudhila ohaku zi wo iiti mbyoka hayi hongwa iipilangi. Iipilangi ohayi longithwa mokuninga iitafula, ooskopa, oombete noshowo iipundi.

Ombaanga yoStandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ihe ohayi kwathele wo omahangano gi ili nogi ili. Momasiku 30 Juni 2025, oya pe ehangano lyaFAWENA oshimaliwa shoodola dhaNamibia omiliyona yimwe nomayovi omathele gatano.

Aantu mboka ye na uunkulungu wokunduluka po iinima ya yoolokathana ngaashingeyi otaya imonene iimaliwa okupitila mokulanditha iinima mbyoka ye ya po nayo ngaashi omatyofa noshowo iitaafula.

Ilandela ekopi lyoye lyokolusheno kositola ya Nictus, ndoka lyali li na oodola dhaNamibia omathele gaheyali momulongo momugoyi ngaashingeyi oli na owala oodola dhaNamibia omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Uuna wa ningi omafutilo goye gopashigwana ga konda poondola dha Namibia oondola omayovi ga hetatu nethele to longitha oka kalata koye ko visa ka Bank Windhoek oto vulu oku shunithilwa oopelesenda omilongo mbali. Oompango noma landulathano opo dhili.

Uuna aantu yayi momalweendotalelopo pokati kiilongo niilongo, ohaa pumbwa okupingakanitha iimaliwa, ano taa landithathana iimaliwa. Omuntu oho gandja nduno oshimaliwa shomoshilongo moka tozi, e to pewa oshimaliwa shomoshilongo moka wu uka.

Ombaanga yaVenduka otayi halele aayakulwa yawo efudho lyomatango omanene lyuudha enyanyu noshowoo omalweendo gagamenwa, kutya okwaambono yeli tayi iyadha yeli komafuta , konooli yoshilongo nakehe tuu mpoka yeli.

Nedbank okuna omayakulo gowina ngoka ganunina mboka yahala okulanda oohauto pethimbo ndika lyopaasa. Shika otashi tameke momasiku gotango gaApiilili sigo omomilongo mbali ndatu nalimwe gaMei , omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Kuuyelele wagwedhwapo talelapo ombaanga yaNedbank ndjoka yili popepi nangoye.

Ombaanga yaStandard oya unganeka ethigathano lyokumatuka ndyoka lya nuninwa mboka ye na uulema wopamadhiladhilo. Yo oya itayela kutya: "uulema itawu ti okuhaninga sha".

Ilandela ongodhi yoye yo IPhone16 yuunene woo128GB ndjoka yali yina N$23 499 ngaashingeyi oyina owala N$21 999 .

Tondokela kosikola yaNictus kehe yi li popepi nangoye opo wu kalande oradio yomuzizimba yoye, okuna ndjoka yedhina Hisense ya li yina oN$12 800.00 ngashingeyi oyi na owala oN$10 000.00

Nedbank iha gandja owala omayakulo gokutsilika nokumbaanga iimaliwa oha gandja wo omakwatho goshimaliwa nosho wo okunganeka omaudhano mwa kwatelwa gokuhinga okathanguthangu.

Omundohotola Netumbo Nandi-Ndaitwah okwa ningi omupelesidente gwotango omukulukadhi ngoka ta lele oshilongo Namibia . Ombaanga yoNedbank oye mu halele elago mokuwilika noshowo mokulonga oshilonga shika.

Okuza molyomakaya momasiku 27 Desemba 2025 iihohela yombaanga yaNedbank otayi ka kala yagwapevi, sho iihohela mbyoka tayi kagwedhwa komikuli dhokulanda omagumbo tayi kakala owala yili po 11%

Inopumbwa okuya momikweyo omile meni lyombaanga uuna wahala okutuma oshimaliwa. Otovulu okulongitha omashina ngoka omape yaNedbank opo wutume oshimaliwa, ngoye wutule wo oshimaliwa komayalulilo goye gombaanga.

Eshina lyokuyoga iiyaha ndoka lya li lyina oondola N$ 8 329. 00, ngaashingeyi olina owala N$7 999.00, okositola ya nictus akuke.

Aayakuli yombaanga yo Standard Bank ohaya fala omayakulo koshigwana, ohaya kongo pomahala mpoka taya vulu okudhika uutala wawo. Taya tula po iitafula niipundi, opo ya gandje omayakulo ngaashi omauyelele ga nkene aantu taya patulula omayalulo gawo gombaanga, niikwawo yilwe ya gwedhwa po.

Ombaanga yoNedbank ihayi gandja owala omayakulo gopashimaliwa, ihe ohayi vulu wo okuhunganeka omaudhano gi ili nogi ili, mwakwatelwa gomathigathano, nogaantu mboka taya lumbu nuulema.

Ombaanga yaNedbank otayi halele aayakulwa yawo ayehe, efudho lyomatango omanene lya gamenwa, lyu udha enyanyu noshowo okutameka omumvo omupe ye na omukumo.

Moositola ohamu landithwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili mwa kwatelwa iikunwa nosho wo iikulya. Uuna wa adha mositola moka mu na ofanditha iinima mbyoka yili kofanditha ohayi adhika lwokosheelo, opo yi monike kaalandi ayehe.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, opo wu lande owili yoye ndjoka ya li yi na N$10 199.00 ngashingeyi oyi na owala N$9 699.00.

NedBank okwali a unganeke aayakulwa esiku lyo ku hinga oohauto, moka a li ta gandja omayakulo gomikuli dhokulanda oohauto, okuza koongeshefa ngaashi oIndongo Toyota, koM&Z, noshowo koPupkewitz.

Standard bank oha fala omayakulo kiitopolwa ya yoolokathana . Ohaya kala ya dhika uutala mpoka aaniilonga yawo haya kala taya gandja omayakulo ga yoolokathana. Mwakwatelwa omauyelele nkene aantu taya vulu oku tuma oshimaliwa taya longitha ongodhi.

Komiti oha kuzi iiti mbyoka hayi hongwa nawa e tayi nduluka po sha. Ohayi longithwa nduno oku nduluka po iipundi, iipundi ya hongwa miiti oya kola ihayi teka nuupu.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yo pashigwana opo wulande embako lyoye ndyoka lyali li na oondola dha N$6,999.00 ngashingeyi oli na wala oondola dha N$6,222.00.

Mboka ya za kiiputudhilo yopaungomba ngashingeyi oye na oongeshefa dhawo moka haya landitha iinima mbyoka ya nduluka po yoyene, ngaashi omatyofa, oosikopa noshowo uutaafula.

Standard Bank okuna ethigathano ndyoka tali hulile momasiku omilongo ndatu nalimwe gadesemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Omusindani otaka sindana ohauto ompeepeka yotoyota hilux yoondunda dhili mbali.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya iihohela yomagumbo oyashuna pevi. Mboka taya ka pewa omikuli dhokulanda omagumbo ngaashingeyi otaya ka futa owala oopelesenda omulongo nayimwe oshinkwanu ndatu heyali. Okutameka momasiku omilongo ndatu gaSeptemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ehangano lyoFirstRand Namibia Foundation Trust, olya gandja oondola omayovi N$ 175000 kehangano ndjoka hali sile oshimpwiyu iitekulwanamwenyo ngaashi oombwa nuumbishi.

Otovulu okuninga omusindani omunelago uuna walingitha okakalata koye koVISA kombaanga yotango yopashigwana okulanda shoka wapumbwa, ethigathano ndika otali tameke momasiku 01 lyaAgusite sigo omomilongo 30 ga Novoomba 2024.

Ositola yoWoernmann brock osho yatseyitha aasindani yawo aanelago opamwe nombanga yaNedbank. MuSepetemba ngoka kwali a sindana oye Maria Petrus.

Methigathano lyoongalo ndyoka lyali lyuunganekwa kombaanga yaBank Windhoek olyali lyasindanwa po koPDK mboka yasindana oondola dhaNamibia omayovi omilongo heyali.

Mboka ye na uunkulungu wokuhonga iihongomwa miiti ohaya hongo iinima ngaashi iipundi nosho wo iitaafula. Ohaye yi gogo okapayinda koku yadhimitha opo yi kale tayi monika nawa yi wape oku nana aalandi.

Nedbank otaka kala moshiputudhilo shopo mbanda sha UNAM moVenduka monasiku 2 noshowo 5 ga Febuluali 2024 moka aanasikola taya ka patulula omayalulo gawo gombaanga ga nuninwa wala aanasikola.

Aantu ohaya longitha iiti osho wo iipilangi okuhonga noku nduluka po iinima oyindji. Yimwe oyo iipundi nosho wo iitaafula.

Ehangano lyinasha niinamwenyo yomokuti moNamibia ano Namibia Wildlife Resorts olya ninga euvaneko ta li ka gandja oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali ko Sustainable Development Awards.

Ethimbo lyomaulikilo gopaipindi shampa lyathikana, omayakulo ogendji omo haga adhika. Aantu ohaya kala ya ninga uutala wawo taya ulike iilandithomwa yawo nombaanga nayo omo hayi adhika ngaashi ombaanga yoStandard bank. Ohayi kala nduno tayi gandja uuyelele wa yoolokathana kaantu.

Mosotola oha mu landithwa iinima yomaludhi gi ili no gi ili ngaashi iizalomwa, oondjato ,niikwawo oyindji. Aantu oha ya ende nduno taya tala mbyoka taa hokwa mo, ohaye yi tsululako e ta ye yi futu.

Uuna aantu ya yi momalweendo talele po pokati kiilongo niilongo, ohaya pingakanitha iimaliwa. Omuntu oha gandja nduno oshimaliwa shomoshilongo shaandjawo, ye ta pewa oshimaliwa shomoshilongo moka ta yi.

Omiti odha simana, oshoka ohadhi gandja iiti, moka hamu hongwa iipilangi. Iipilangi ohayi longithwa nduno mokutunga omatungo ga yoolokathana, yo muyo ohamu vulu wo okuhongwa iinima ngaashi uutaafula, iipundi noombete.

Ombaanga yaVenduka oya longekidha omaudhano gokatanga ko koompadhi, kaamboka yeli kohi yoomvula omilongombali nayimwe. Uudhano mbuka otawu ka kalako momasiku omilongombali naheyali sigo omilongombali nomugoyi gaJuni 2025 pokapale ketanga kaKaiti.

Ombaanga yaVenduka otayi kafala omayakulo koshiputudhilo shaUnam kOshakati momasiku omulongo gaMaalitsa 2026 okuza potundi ontimulungo nayimwe yongula sigo one yokomatango.

Oshimaliwa osha simana, oshoka ohashi kwathele okukandula po omikundu dhi ili nodhi ili. Aantu ohaye shi longitha okulanda iipumbiwa yo momagumbo nosho wo okufuta oosikola.

Mboka yena uunongo wa yoolokathana wokulonga iilonga yokomake. Ohaya hongo iihongomwa ya yoolokathana mwa kwatelwa iipundi mbyoka hayi hongwa miiti noshowo miipilangi. Ohayi paindwa okapainda koku adhimitha opo yi kale tayi hili aalandi.

Momasiku 6 Novomba 2025, Ombaanga yaVenduka ( Bank Windhoek) oya gadja oshimaliwa sho N$224,000 kehangano lyoAgra ProVision

Pedhimbuluko lyoshituthi shemanguluko lyaNamibia oshitimilongo ndatu , okwa ndulukwa iimaliwa yomafo iipe yoondola dhaNamibia omilongo ndatu . Koshimaliwa hoka ohaku adhikwa aaleli yotango yatatu yaNamibia .

NEDBANK ihaga gandwa owala omukuli kwaamboka ya hala okulanda iiyenditho ngaashi andola ooohauto, oha kwathele wo mboka ya hala okulanda iiyenditho ngaashi uuthanguthangu. Ohaya gandja nduno omukuli, opo yavule okulanda uuthanguthangu mboka ya hala.

Bank Windhoek okuna ethigathano lyanunina aavali moka taya sindana oondola dhaNamibia eyovi . Iimaliwa mbina ohayi longithwa okufuta enongelo lyokanona. Kuuyelele wagwedwapo kwatathana nenge taalelapo ombaanga ndjika.

Mondunda moka hamu kundilwa aayenda, ohamu kala mwa tulwa iinima ya yoolokathana tayi monika nawa. Yimwe yomiinima mbyoka oyo iipundi yokukuutumba ano omatyofa noshowo okataafula ka hongwa miipilangi.

Aantu ohaya nyangadhala opo yiilikolelesha shomondjato. Ohaya landitha iikwamboga yomaludhi giili no giili mwakwatelwa uunawamundesha, omatama nosho wo oonyanga.

Nedbank otaka fala omayakulo koshiputudhilo shopombanda shaUNAM mOvenduka, momasiku gaali noshowoo gatano gaFebuluali momayovi gaali nomilongo mbali nane. Elalakano okukwathela aanasikola yapatulule omayalulo gawo gombaanga ngoka ganunimwa owala aanasikola.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana koVisa, okufuta iilandomwa yoye kositola ya Nictus eto kuthilwako kondando yiilandomwa yoye, Oompango no malandulathano opo dhili.

Aantu ohaya opaleke moondunda dhawo dhokulala. Momitala moka ohaya landelemo oombete noshowoo omitse dhoombete dha kola nawa. Pooha dhombete ohapu kala okasikopa , hoka haka vulu onga okataafula hoka haku vulu okutentekwa owili.

Longitha okakalata koye kombanga yotango yopashigwana okulanda nokufuta iilandomwa yoye mositola yoNictus nena e to kuthilwa ko koondando dhiinima yoye. Oto longitha okakalata hoka koVisa, oompango nomalandulathano opo dhi li.

Standard Bank oha fala omayakulo kiipolwa ya yoolokathana, oha vulu oku kala miiputudhilo yopombanda ta gandja uuyelele nkene aanasikola taya vulu oku patulula omayalulo gawo gombaanga ta gandja wo omauyelele kutya otaya vulu wo oku pewa omakwatho gopashimaliwa, ano taya vulu oku pewa omikuli, opo ya vule oku futa oosikola dhawo. Shika ohaye shi ningi nduno taya shayininwa kaavali nenga kaakuluntu yawo.

Omusindani omunelago gohauto yoondunda mbali yoToyota methigathano nyoka lya li lu unganekwa kombaanga yaStandard Bank otayi tseyithile ngeyi aaakuthimbinga ayehe kutya omusindani omunelago okushiwike, okwa kuthwa mo ye okwa dhengelwa nale. Ota ka pewa nduno oshihauto she momasiku 6 Febuluali 2026.

Uuna wa ndhindhilike pena uukengeleledhi, oto vulu oku dhengela kombaanga, konola nohamano noyimwe, ombali, omugoyi, omugoyi, noombali yeli yane. Ombaanga yoye yotango yo pashigwana.

Ombaanga yaNedbank ohayi unganeke noshowo okukwashilipaleka omaudhano ga yoolokathana. Oya li ya kwashilipaleke ethigathano gokuhinga okathanguthangu moka omusindani gotango a li iisindanene N$ 7000 nomusindani omutiyali okwa sindana N$ 3500.

Tondokela koshitayimbaanga shombaanga yaVenduka kehe shili popepi nangoye opo wuka ninge eindilo lyoye wupewe oshimaliwa wuvule okulanda embakumbaku lyoye. Kuuyelele wagwedhwapo oto vulu okuya dhengela.

Gamena mboka wu hole, kombaanga yaVenduka otaku adhika omakwashilipaleko ga yoolokathana. Ngoka ngoye to vulu oku longitha opo wu gamene mboka wuhole nenge aakwanezimo lyoye. Oto vulu wo oku ninga ekwashilipaleko lyefumbiko pamwe nombaanga ndjika.

Miipilangi ohamu hongwa iinima yiili noyiili. Ohamu vulu oku hingwa iitaafula noshowo iipundi, ohayi tulwa nduno okapayinda koku adhimitha opo yikale tayi nana nawa aalandi .

Miiti ohamu longwa iinima yayoolokathana mwakwatelwa uusikopa woku tsilika iinima ya yoolokathana ngaashi uupoto woongala mboka hawu adhika momagumbo oshowo moombelewa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku kwathele mokulanda ongodhi yoye iPhone omulongo nahamano ndjoka yali yi na oodola dha Namibia omayovi omilongo mbali nagatatu, omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi ngaashingeyi oyi na owala oodola dha Namibia omayovi omilongo mbali nalimwe, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Osha simana opo wu kale wu na ongodhi yosheendelela yombaanga yoye yopashigwana. Osha simana wo opo wu kale wa kwashilipaleka osheenditho shoye nenge egumbo lyoye noshowo omaliko goye noombaanga yoye yopashigwana. Kuuyelele wa gwedhwa po, dhengela ko061306083.

Moositola dhiikutu ohamu landithwa iikutu ya yoolokathana. Ohayi kala nduno ya zalekwa komapopitha opo aantu ya mone kutya uuna sha Zalwa otashi ngiini. Aantu ohaya talelepo nduno oositola ndhika etaya hoogolola shoka ya pandamo.

KoNictus otaku adhika iilandithomwa oyindji yili kofanditha mwakwatelwa ombiga yo kenwood ndjoka hayi longithwa okuteleka omboloto. Yali yina oodola dhaNamibia omathele gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi ngashingeyi oyina owala oodola dhaNamibia omathele gaheyali nomilongo ne nomugoyi.

Longitha okakalata koye kaStandard bank okulanda iilandomwa yoye yathika pongushu yoodola dhaNamibia omathele gaheyali nenge yivulithe po. Eto ningi omusindani omunelago wiisindanene shimwe shomiisindanomwa mwakwatelwa ohauto yoToyota yoondunda mbali ompe. Ethigathano ndika otali yi sigo omomasiku 30 December 2025.

Owahala okutseya onomola yongodhi yomeendelelo yinasha nomakwashilipaleko gombaanga yotango yopashigwana oyo 061306083

Uuna aantu yena shoka ya pumbwa ohaya yi moositola dhi ili nodhi ili taya kongo iipumbiwa yawo. Molwaashoka omuwambo okwa itaala kutya omeho ihaga li, oha vulu okuya mositola yontumba eta tala owala eta zimo inaa landa sha.

Ombanga yotango yopashigwana oya gandja oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi omathele gatano kehangano ndyoka lyinasha nokukoka nosho woo ehumo komeho lyuunona lyedhina Amos Meerkat.

Omiti ohadhi gandja iiti mbyoka hayi vulu oku longithwa iinima oyindji, momiti ohamu hongwa iipundi yomaludhi gi ili no ili noshowo iitaafula. Iipundi mbyoka oha yi vulu oku landithwa, ndele aantu taya mono oshimaliwa.

Bank Windhoek iha pungula owala iimaliwa nenge agandje omikuli dhokulanda omagumbo noshowo oohauto, ohaku adhika woo omakwashilipaleko, oto vulu okukwashilipaleka iinima yoye mwa kwatelwa woo aantu toya ningile omakwashilipaleko gomafumviko uuyelele wa gwedhwa po, tondokela poshitayi mbaanga shombaanga ndjika shili popepi nangoye.

Moositola moka hamu landithwa iipumbiwa yaantu ya yoolokathana, ohayi kala yilimo ya lekwa ano ya tsilikwa mombanda, opo yi gandje ehala kwaamboka sh taye ya okuhogolola yawo. Yo opo wo yi monike kaalandi.

Aantu ohaya kambadhala ngaashi taya vulu opo yi ilikolele iiyemo. Ohaya hongo iihongomwa ya yoolokathana, moka mwa kwatelwa wo iipundi. Ohaye yi hongo nduno taya longitha iipilangi nosho wo iiti.

Ombaanga ya Venduka ohayi gandja omayakulo ga yoolokathana. Momasiku omilongo mbali naga heyali ga February omayovi gaali nomilongo mbali nahamano. Oya gandja oshimaliwa shoodola dha Namibia omayovi omathele gatano nomilongo hamano kehangano Namibia Volleyball Federation.

Miiti ohamu hongwa iipundi, mbyoka hayi kuutumbwa, mboka yeyi honga oya kotoka, oshoka oya ndulukilako uukuusinga wo kukuutumba oshowo hoka haku egamenwa, shika oyeshi ninga opo yi kale itaayi ehameke aantu uuna ya kuutumba ko yo oya egamena.

Aayakuli yomoBank Windhoek ohaya fala omayakulo pomahala ga yoolokathana elalakano okuuvitha ko oshigwana nkene shi na okupatulula omayalulo gawo gombaanga nankene wo ye na okutuma iimaliwa taya longitha omukalo gokongodhi.

Miiti ohamu hongwa iinima ya yoolokathana mwa kwatelwa iipundi nosho wo iitaafula. Iipundi mbika ohayi paindwa okapainda kokuyadhimitha, opo yi kale tayi monika nawa. Ohayi landithwa po nduno ye nakuyihonga ti imonene oshimaliwa.

Ombaanga yaNedbank otayi ka fala omayakulo koshiputudhilo shopombanda shaUNAM mOvenduka. Momasiku gaali noshowo gatano gaFebuluali momumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane. Aanasikola mbaka otaya vulu okupatulula omayalulo gawo gombaanga momasiku ogo tuu ngoka.

Ilandela eshina lyoye lyokuninga okoothiwa ndyoka kwali lyina oondola dhaNamibia omayovi gahamano omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ngashingeyi olina owala oondola dhaNamibia omayovi gahamano ethele nomilongo omugoyi nomugoyi.

Manga inooya mela lyondjila methimbo ndika lyokwenye, tala aluhe omatayiyela goye ngele oge na ngaa uukolele, omalamba goye ngele otaga tema, ngoye to kala ngaa wa kwashilipaleka osheenditho shoye nombaanga yotango yopashigwana.

Okuza omasiku omilongo ndantu gaSeptemba omayovi gaali nomilongo mbali nane iihohela yombanga yotango yopashigwana oya gwedhelwa mwa kwatelwa nokuli omikuli dhokulanda omagumbo. Omikuli ndhika odha gwedhelwa nodha ninga oopelesenda omulongo nagumwe oshinkwanu ndatu heyali.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omayambidhidho ngele tashiya pomaudhano, nomompito ndjika oya gandja oondola dha Namibia omayovi omathele gatatu nomulongo naheyali nomathele gane.

Miiti ohamu longwa iinima oyindji kwaamboka yiilongela oku yi honga. Aaantu mboka haya hongo iinima miiti, ohaya dhewulwa kiiputudhilo yopombada yopawungoba. ohaya hongo nduno ooskopa, iitaafula, oombete noshowoo iipundi.

Nedbank oha gandja omikuli kwaamboka yahala okulanda iihawuto mongashingeyi okuna ondando yowina yanuninwa mboka yahala omikuli taakalanda mongalashe yo Indongo Toyota ondando nðjoka otayiyi sigo omomasiku 31 January 2025.

Ombaanga yaWindhoek ohayi kutha ombinga momayuliko gopayipindi. Aantu ohaa vulu ihe okutalelapo okatala kawo etaa patulula omayalulilo gawo gombaanga nenge yapule uuyelele wiinima yayoolokathana.